Enju ibiri z'obufuha zombekise ebirago birukire Kandi zishakiize obunyaantsi bwomire. Akaju ak'omukono gwa bumosho nikarebuka omuryango gwonka Kandi akahagati nikarebuka kona . Omu rubaju rwaho harumu emiti nana emitumba.

Omuntu atarikureebeka aha maisho ayemereire aha mutwe gw'ebyoma ajwaire ebyoma nana amazigo omu bigyere ayezirikiire obunyaatsi bwokutaguriza, kandi ajwaire esaati ngufu erikukoma omu ibondo emikono agyererize omu rubaju rwe hariho obunyaatsi nana eibaare .

Abashaija babiri bashutami aheru y'enju, omwe owaabaire ajwire ekooti, n'empare ndaingwa y'erangi erikwiragura ajwire butusi ashutami aha ntebe kandi ondiijo owaabaire ajwire ekooti ataine nkaito omu bigyere ashutamiire embaho, eyegamiire enju y'ebidongo eshakaize amabaati kandi akareediyo kahinikire ahaiguru omukamoori aha muryango haigwire

Obutandaro bw'ebiti buri aha rubaju rw'omuhanda Aha rubaju rw'enju yemiti etahomire kandi eshakiize ebinyaatsi.

Oruguuto nari omuhanda guri ahagati y'etauni niharabamu piki emotoka ahu barikutandikira hariho egaari nibagurizaho ebijwaro kandi omu maisho ahu rurikuza hariyo emiti eri omu rubaju rw'omuhanda nana ebyombeko.

Ebyombeko byombekire bisiigire erangi erikwera kandi ebindi biine amabaati g'erangi ya kinyaatsi ebindi biine amabaati g'erangi erikutukura. Omu rubaju rw'ebyombeko ebi harimu emihanda erikurabamu nana emiti y'amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Abaishiki babiri bashutami ahansi omw’itaaka nibazana okubaka omu bwina omu maisho gaabo harimu amanju g'obufuuha kandi amanju g'obufuuha harimu abantu babiri ababaire nibaretwa omukono gwa buryo n'omuntu omwe orikuretwa omukono gwa bumosho owabaire ajwaire esaati y'erangi erikwera arikutura omu manju g'obufuuha agashakize obunyaatsi.

Etawuni mpango erimu enguuto, erimu n'ekizimbe kihango kiringwa kya' kanyina Kandi omurubaju rwakyo harimu amaju agandi. Omurubaju rwakyo harimu n'emiringoti.

Omukazi ayemereire ahagati y'omuhanda aine ebitookye byehe bibiri ayekomire ekitambara omu mutwe kandi ajwaire emyenda y'obutonotono , aha rubaju rweye hariho omuti gwiine ekibunda ahansi hashutamiremu omushaija nana abandi bantu barikuguza emboga enyanya z'erangi erikutukura ziri aha meeza nana ebindi, enyuma yaabo hariyo amaju gashakaize amabaati

Omuhanda gw'amaizi guri omu mufuregye gw'ombekiise amabaare nana amatafaari ag'ebicweka omu mufuregye harimu orupiira orw'okurabyamu amaizi garikushohora .

Abaana ikumi nabashatu bari aha rubaju rw'omuhanda kandi aha rubaju rw'omuhanda hariho ebiti bya kasenene omwojo omwe akaba ajwaire esaati y'erangi ya kinekye kandi abaana ikumi na bashatu bakaba bainemu abaishiki babiri.

Amajani gabyirwe omu musiri aha mwanya muhango, amajani aga giine amababi g'erangi ya kinyaatsi kandi gabyarirwe aha rurengo rumwe.

Eiramizo ry'abantu riine akanaara ahaiguru aharubaju rwagwe hariho omurongooti Kandi rishakaize amategura n'erya kanyina ibiri.

Abaana babiri bari omu musiri nibabyara ebinyaatsi, ow’okubanza ariyo nanywa amaizi gari omu kadoomora k'erangi ya kinekye ashutami ajwaire emyenda y'erangi ya kitaka ondijo ayemereire ajwaire esaati y'emikono miraingwa y'erangi erikutukura kandi ajwaire n'empare y'erangi erikwera enyuma yaabo hariyo ebinyaatsi ebyabaire bikuzire by'erangi ya kinyaatsi.

Abaana beerundaine omu kakuku kamwe barikworeka ngu baine entaranta, ninga omuzaano ogu barikuzaana, abaana hariho abajwire esaati z'erangi erangi erikutukura hariho abajwire esaati y'erangi erikwiragura hariho abatajwire esaati hariho abarootami hariho abeemereire kandi bari omu kishaayi

Omuntu tarikureebeka aha maisho naareebeka ebigyere byonka, ajwire ekijwaro ky'emikono miraingwa ky'erangi erikwera naayotsya enyama aha kyoma kyamashanyarazi

Emiguha erukire enyabubiri, emiguha egi nimiraingwa nkeyerangi eya kinyaatsi etakwatsire munonga, egi emiguha ni miraingwa munonga kandi harimu nana emiguha eri omurangi erikwera

Abaana bataano nibaruga ah'iziiba kureeta amaizi nibatamburira omu muhanda, omwojo owabaire ari omumaisho akakoma edomoora ibiri aha gaari yazitsindika, omwishiki owabaire nakurataho akaba ayekoreire edomoora emwe n'omwishiki owabaire nakurataho nawe ayekoreire emwe, omwishiki owabaire nakurataho omuto ayekoreire akadoomora akakye, owabaire nahererukayo enyuma ajwaire esaati ya kinekye eyekoreire edomoora emwe omu rubaju yaabo hakaba harimu ebishaka n'ebicoori by'erangi ya kinyaatsi.

Ekinyonyi ky'erangi erikutukura kitekami aha kikungu omwishwa ninga omu ihamba kyetoreirwe ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi kandi kiine omunwa gushongwire gw'erangi erikwiragura.

Abaana babiri bajwire ebijwaro by'eishomero omwishiki na nomwojo. Omwishiki akaba atategyire ishokye kandi omwojo akaba ategire ishokye. Omwishiki akaba ariyo nanywa amaizi ga nayikondo arikukozesa engaro. Omwojo akaba arotami arikunaaba omungaro kandi omwishiki akaba ayemereire ayinami.

Enjoki nyingi zitekami buri emwe ekwatsire ahari ngyenzi yaayo ziri omu bukuku bubiri. Akakuku aka sayidi ya bumosho na akakuku aka sayidi ya buryo. Akakuku aka sayidi ya buryo kashwekirweho nka akairima Kandi ahagati y'obukuku buburi aka sayidi ya buryo ne ya bumosho hariho enjoki emwe ekwitse obukuku bubiri bwoona ebukwatiire ahagati.

N'amaizi mahango gari aharubaju rw'amaju g'abantu aharubaju rw'amatawuni Kandi omumaisho ge tawuni hariyo ebibare bihango Kandi omu maizi tihaine Kirimu.